Pɔɡe la zeŋ a maala seɛmaa o de la tere ɔnnɔ ne boma a ennɛ a zeɛre poɔ o le la zutalaa a kyɛ biŋ boɡiti ka boma be o poɔŋ o de la ɡaase a doɡele a boma.

Noba la a be bogi poɔ ba tuuree a bogi a boɔrɔ salema ba mine pɛgle la talabɛrɛ ka mine meŋ a taa waayɛre ka koɔ waana yire a poɔ ba mine kpɛɛ a mɛmɛrɛɛ a dɛge ba zaa.

Noba banaare la a are bibile ane pɔɔbɔ bata a pɔɡeba bata tuo la boma a koɔrɔ ka bonyi a mare bie kyɛ ka kaŋa a de daapelee a de yɛre o bɔɡɔŋ.

Boore kaŋa deme la a do zeŋ ba ɡodo zu a ɡodo e la bompelaa ka ba taa bibiiri bata a pɔɡe nyɔɡɛɛ bibiiri bayi a bipɔɡelee ane a bilɛɛ ka a dɔɔ meŋ nyɔɡe a bidɔɔlee ka ba zaa zeŋ a ɡodo zu.

Noba ŋmeɛrɛ taa ba de la boma a tuuri ba nuuri a kyɛ de boma a vɔɔle ba zu ne ba takpala dɔɔ kaŋa arɛɛ a su kparsɔɡelaa ka a nuuri e woɡri kõɔ taŋke beŋee ba puoriŋ.

Bibiiri bata la a are kaŋa zoro la ka kaŋa are ka kaŋa meŋ be ɡbɛrɛɛ dakoɡi poɔ a daara teere ane moori bebe a areare ka a saɡama e peɛle.

Naa ane o kpambeɛ la are ba de la katawekpoŋ a yɛre pɔɡe a naa kyɛ ka ba su o bonsɔɔlɔ mine su la boma naŋ taa sɔɔlɔ ane bonziiri ba poɔ ka mine tuo ɡaŋɡare ka ba ŋmeɛrɛ .

Bidɔɔbilii la a maale robɔt o maale la a tobɔt a eŋ bompelaa a eŋ o nimie a kyɛ de boŋkaŋa ennɛ a robɔt nu o biŋ la tiivi o nimitɔɔreŋ.

Kogro la a biŋ ba de la kusin a eŋ a kogro poɔ tabol meŋ biŋeŋ ka kapane pilete a dɔgle a tabol zu taaboɔre la ka ba de maale ne a dakogro.

Laptɔp ane kamira la biŋ tabole zu foone meŋ dɔglɛɛ ka gama a yuo dakoge dɛlaa biŋ peɛɛlɛɛ a tabole kyɛ ka kootu meŋ a yagle a dokoge dɛlaaŋ gama gyamaa bebe a biŋ biŋ.

Pɔɡɔ la a nyɔɡe zonnee ane korenyɛnnoo taa kōɔ meŋ la are peɛle o ka manɡbori a meŋ bebe o nyɔɡe la zonsaalaa ane kurinyɛnnoo ɡyamaa.

Noba bayoɔ zeŋɛɛ dakogidɛle zu a su kaayɛɛ naŋ yitaa ba taa la ba su la bonzeere a Kyɛ yɛre kparepeɛle meŋ a de kootubɛrɛ naŋ e sɔglɔ a de yɛre gɔle ba menne.

Noba la seɛrɛ ba saakonseɛre a dɔɔ zeŋɛɛ la ka a pɔɔ zɔɔkyaare o a kyɛ seɛrɛ a seɛre a pɔɡe de la boma a lepɔɡe o bere a kyɛ seɛ bone na e ŋmaa a bone e la dɔre.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

Pɔɡɔ kaŋa la a iri are a yele yɛlɛ a ennɛ noba pooriŋ o su la kparpelaa kyɛ seɛ kursɔɔlaa a bone oŋ de a ɡane pare kyɛ yele a yɛlɛ e la bonzeɛ noba ɡyamaa zeŋɛŋ a de boma a eŋ nyoboɡi pɔɡraa.

Noba mine la seɛrɛ ba saakomseɛre pɔgeba la ba seɛ la wagyɛre kyɛ de a wagyɛre mine a le ba zuri noba zeŋɛɛŋ a kyɛ kaara ba seɛre ba de la boma a de tɔ tɔ ba enne.

Pɔgeba bayi la maala seemaa kaŋa zeŋɛɛ la a kyeenɛ a boma ka kaŋa meŋ are a kyɛ de daa a toŋ a dɔɔnɔ a boma ba naŋ kyeenɛ ba de la saala a mare vūū a kyeenɛ ne a boma.

Pɔgeba la are a de gbanbilii eŋ ba nuuriŋ a ba mine teɛ la a gbanbilii kaŋa de la bone a eŋ o noɔreŋ kyɛ yele yɛlɛ k,a na yi kaŋa vɔgle la zupili naŋ e zeɛ kaŋa meŋ eŋ la nimikyaane.

Pɔge la a pɛgrɛ boma talakpoŋ poɔ bibiiri bayi ziŋ kɔŋ o la kaŋa kpɛ ziŋɛɛ a talakpoŋ poɔ ka kaŋa meŋ sɔnnɔ o a pɛgrɛ a boma ba zaa le la wagyɛre a mare a pɔg ba berɛ.

Soogyɛre la a ŋmeɛrɛ noba a noba tuo la kūūdaga a kyɛnɛ a kyɛ su kparesɔglɔ a soogyɛre meŋ yɛre la baagere a kyɛ vɔgle zupile a soogyɛre ŋmeɛrɛɛ dɔɔ kaŋa naŋ su kparepelaa ka o gaŋ teŋɛ.

Nobɔ la a tuuro bogi ba tuuro la a bogi ka mine a vɔgle sɛpigre lɔ peɛle ayi meŋ biŋeeŋ ka nobɔ naŋ su bonpeɛɛle a nyoge dagpeɛlaa kaŋ a eŋnɛ a bogre poɔŋ.

Bibile la a ŋmeɛrɛ ɡaŋɡare ayi ka a kaŋa a kyeɛrɛ yiele kaŋa de bone a wɔɡerɔ pɔɔ kaŋa zeŋɛɛ ba puoriŋ ka a bie a leŋ zutalaa ɡɔle o meŋɛ.

Lɔɛ la a tuori taa a ŋmɛ taa. A zaaŋ ŋmore, kyɛ a lɔzeɛ nyɔboori ŋmorɛɛ fẽẽ kyɛ a lɔpelaa, o kpoŋ zie zaaŋ ŋmore nobɔ yɛ are arɛɛŋ, ka lɛbɛrɛ meŋ naŋ waana.

Gaana yidaandɔɔ la puoro naa a naa ne o kpaŋbeɛ la zeŋ a naa puoree a gaana yidaandɔɔ a nyɔge o nu katawikpoŋ kaŋa ka ba de a pɔge a naa kyɛ ka o kpaŋbeɛ mine meŋ a are.

Nobɔ la zeŋ a ngmeɛɛrɛ gaŋgarre ba de la a gaŋgarre a biŋ teŋɛsugɔŋ a kyɛ de bon a vilipɔge a gaŋgaa gaŋgaa taa la bonzeɛ ane bonsɔglaa ka a yɛ tɔtɔ lenne a dɔbɔ zaa meŋ zeŋɛɛ a kyɛ de wagyɛre a gyire.

Sakubiire la a zeŋ ba zeŋvgɔlle la tabole zu ba dɔgle la boma gyamaa a tabole zu ba dɔgle la kɔmpiutarre aneŋ teere naŋ baara pɔgebɔ ne dɔbɔ la a zeŋ.

Dakoɡi zenee la a are a ŋmaaɡyili a yiri tabuli kaŋa bee a die sonsooleŋsoɡa ka boma a do dɔɔle o zusoɡa vūū meŋ bebe ka a zie a nyeɡerɛ kyɛ yi o zaa forifori.

Noba ɡyamaa la are kyɔɡekyɔɡe ba are la ɡbuliɡbuli ziiri ata a kyɔɡe ba yaɡa zie su la boma a pɔɡe ba zu ka ba yaɡa zie a meŋ su suɛtare.

Polisiri la a nyɔɡerɔ pɔɡebɔ mine bayi kaŋa su la kparsɔɡelaa kyɛ ka o e nuŋmaa ka onaŋ meŋ su kparzeɛ a kyɛ seɛ bonŋmaa polisiri de la hakɔps a ennɛ ba nuuriŋ.

Wagyɛre la a yagle yagle wagyɛre kaŋa zaa a ba yitaa a eɛ tɛɛtɛɛ noba meŋ kyɛnɛŋ a kaara a wagyɛre ba mine tuo la boma a kyɛ pɛgle boma a koɔrɔ.

Diɡanaa la a bonɡanaa biŋeŋ ka ba de pɛmɛ a de yɛre pɔɡe o zu boŋkɔɡele boma ata la ka ba iri a de biŋ kyaane meŋ bebe a are.

Dɔba la tonɔ die meɛbo toma ba zaa vɔgle la hɛlemɛntere a hɛlemɛntere mine e la bondɔre ka mine meŋ e bompeɛle ba ɔnnɔ la boma korɔ kaŋa ka o de kyire eŋnɛ kuree poɔŋ.

Noba la a arekɔɡe ɡaŋɡaa naŋ e kpoŋ dɔbɔ bata la are kaŋa zaa maŋ kpɔɡekpɔɡe la a ba kaŋa zaa ba su kparoo kyɛ ba de la boma a leŋ a ba zu a kyɛ seɛ waɡyɛre.

Noba la de bea linni a dɔgle tanol zu a deɛnɛ ne a bea linni ba kyerɛ la a bea linni ka ba mine meŋ a biŋ mie ka ba yagle yagle a kyɛ zeŋ dakogidɛle zu.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

Dɔɔ la a zɔɔ wiri o de la kyɔlemɔ a eŋ o nu a kyɛ su dakakparoo a vɔɔle a zupili a kyɛ seɛ daɡakurlane o ko la wɛnao ka o ɡaŋ ka pɔɡe kaŋa meŋ su a daɡakaayaa a kyɛnɛ tuuro o.

Dɔba bata la. Kaŋa zaa maŋ vɔglee zupelpeɛlaa a kyɛ eŋ nu bontoore. Ba nyɔgɛɛ kuru kaŋa are a pɔgrɔ boŋkaŋa bayi la nyɔge a kuruu, ka bonyeni are.

Dͻbͻ la a are, ba mine su la kaayare ka a e buluu, ka mine a vͻgele zupile naŋ zeԑ, mine e la dͻre ka mine a e bompeԑle. Ba zaa eŋ nu bontoore.

Sokpoŋ zu la lɔɔbɛrɛ bɛrɛ gyɛmaa bee a sori zu noba meŋ bee a sori zu ba ŋmaa la deri a peɛle a sori fenteldiglii waayɛre meŋ gare gare la a sori.

Noba mine saakommine la ba yi la zɔɔre a zɔɔzɔɔnaa zeŋ la wiri zu kyɛ ka ba de katawekpoŋ pɔɡe o dɔbɔ meŋ kyɛnɛ la pɛɡele kyɔlemɔ ane nyapeɡeraa.

Biiri la a kyɔɡe taa ba su la ba sããkoŋ boma mine bonyɛre a de boma a yɛre ba kɔkɔreŋ a kyɛ le waɡyɛre a pɔɡe ba berɛ ka mine meŋ de a waɡyɛrɛ a leŋ ɡɔle ba seereŋ.

Pɔɡebɔ bata la tonɔ toma ba zaa vuune kaŋa peerɛ la zie ka kaŋa a pɛɡerɛ laare ka kaŋa ɔŋ kõɔ a kyire ennɛ a laare poɔ bibile kaŋa meŋ arɛɛ peɛle ba ka ba de kapo dɔɔle ɡyɛɛreka kaŋa zu.

Noba la kpɛ be sampa poɔ nempelaa kaŋa zeŋɛŋ a de boma a eŋ o nuuri ka nensɔglebɔ meŋ a zeŋ a kɔge o ba e la pɔgeba naŋ taa biiri ka dɔɔ kaŋ are a nempelaa lamboriŋ.

Dɔba la a deɛnɛ deɛne ba e la nensɔglɔ ane nempeɛle a nensɔglɔ yɛre la kpare naŋ e bondoɔ kyɛ ka ba seɛ kuri naŋ ba yitaa.

Bibiiri banaar'a la taa bukitiri a sigi wa ka ba ɔŋ kõɔ. Ba mine vuunee kyɛ ɔnnɔ a kõɔ. Kaŋa hɔɔle la zupilii a kyɛ su kparoŋ ka o pɔge o nuuri.

Noba banii la are. Ba are gɔlɛɛ sola ba nyɔge la taanuri kyɛ bas u la kaayere naŋ yitaa teere meŋ arɛɛ ba puoriŋ. Waayɛ kaŋa gaŋɛɛŋ a sola pareŋ a kpɛ a wa yi.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

Pɔge la a are a su o saakom mine kaaya suuri o de la mine a leŋ o zu a de wagyɛ a leŋ pɔŋ o berɛ a kyɛ de wagyɛ meŋ a leŋ pɔŋ o seɛ ka ba mi hai

Pɔgeba la a are kaŋa pɛgle la ŋmane kyɛ ka ba zaa seɛ monkurisɔglɔ ba de la boma a le pɔge ba berɛ ka ba mine le zutale ba mine meŋ ba le zutale a monkurisɔglɔ taa la bompeɛle naŋ ŋmaagyili ba seereŋ.

Kūū daga la ka ba de boma a pɔge bonsɔglaa la ka ba de pɔge a kyɛ de boma a dɔgle a kūū daga poɔ ba de la kaayere zupile flaawarre ane boma a lɔɔ dɔgle nobɔ gyamaa la ngmaagyile a kūū daga.

Dɔbɔ bonyeni bonyeni bayɔ bayɔpoĩ la ara a mara sola. Ba do arɛɛ a kyɛnsere zu a kyɛ mara sola. Hama biŋee a sola kaŋa ka ba mine dɔɔ ba mine meŋ ir arɛŋ, ka ba mine meŋ vuuni.

Pɔgeba bayi la a su ba saakonkaayaa a kyɛ de deɛnɛ ba saakondeɛne ba seɛrɛ la ba le la boma ba zu a kyɛ le ba gbɛɛ meŋ noba gyamaa arɛɛ la a kaara a seɛre ba naŋ seɛrɛ.

Soogyɛre banuu la a be a kyɛ bayi vuuneeŋ ka bonyeni a gaŋ teŋɛsogɔ bayi arɛɛŋ ka kaŋa lere o nuuri kyɛ ka o na naŋ gaŋ a teŋɛsogɔ ka ba iri boma a de dɔgle ka o iri o zu a de dɔgle.

Noba ɡyamaa la are ba arɛɛ teere ɡyamaa poɔŋ a kyɛ yuo boɡo kaŋa a arekɔɡe vili ba yaɡa zie vɔɡele la zupile a kyɛ su bonsɔɔlɔ a kyɛ pɛɡele mie ane sɔɛ.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

Zemaazie labe a die poɔ dakogro ane kusime ba naŋ de lare a dakogro poɔŋ ba maŋ de la zu boŋkɔgraa a eŋ a dakoge kaŋa zaa poɔ a zu beŋkɔglw mine bee teŋɛ a biŋ.

Soogyɛre la a kyɛnɛ ba zaa yɛre la ba zaa su la kaayarɛɛ ka a yitaa a soogyɛre lɔɔre tuuree ba puoriŋ ba zaa vɔgle la zupile a eŋ nɔɔteɛ.

Noba bata la are, ba ŋmaara la mõõre a yire tԑnԑԑ mine poͻŋ. Pͻgebͻ bayi la ade dͻͻ boŋyenaa. Kaŋa zaa maŋ toore la boma o nu a kyԑ tonͻ a toma.

Kūū la a kpi ka ba de pɛn a de vili pɔɡe a kūūdaɡa ba de la pɛn naŋ taa bondoɔ a naŋ taa bonzeɛ meŋ.

Die ba na maŋ kaara vidieore la noba ɡyamaa la zeŋ a dakoɡi dɛle zu kyɛ kaara a vidieore ba de la tiivi kpoŋ a mare a nimitɔɔreŋ ka kaŋa zaa maŋ kaara.

Dɔba ne pɔgeba la a seɛrɛ a pɔgeba de la boma a le a pɔge ba nyãã a kyɛ de wagyɛre a le pɔge ba seere a dɔba meŋ vɔgle la ba le la zutalaa a kyɛ ba ba su kparɛɛ kyɛ de boma yɛre ba kɔkɔreŋ a kyɛ eŋ ba nu meŋ.

Bibiiri la a ŋmeɛrɛ bɔle a bɔɔle e la dɔre ka a bie kaŋa a ŋmɛ a bɔle deri meŋ te arearɛɛŋ ka a zie ba naŋ ŋmeɛrɛ a bɔle a taa moɔ naŋ ko.

Bibiiri bayɔpoi la bebe. Ba zeŋ la dɛre zuŋ ka dɛre a biŋ ka ba mine de ba gbɛre a pare. Sagere biŋee a teŋɛ sogɔ. Bɔtɔr meŋ yɛ gaŋ gaŋɛɛ, ka ba mine de a bɔtɔr a pagra ne ba gbɛɛ.

Daa poɔ la ka ba be lɔɔre kaŋa arɛɛ pɔgeba naŋ zeŋ puoriŋ mine yɛre la kparoŋ naŋ e bonzeere bɛŋbie la ka ba perɛ a ire senkããbie bebe ane bombigyɛmaa.

Dɔba bayi la are a vɔgele zupilpeɛle. Kaŋa arɛŋ, ka kaŋa meŋ vuuni. Kuree gyamaa are kɔg ba la, ka kaŋa nyɔge a kuree kaŋa a are, ne.

Noba la seɛrɛ ba saakonnoŋ seɛre ka pɔge de yie a yɛre kparesɔglɔ a kyɛ seɛ wagyɛre a dɔba be la puoriŋ a yɛre wagyɛre kaayɛrɛɛ.

Polisiri ane noba la a are a zɔɔrɔ a polisiri su la bonsɔɡelɔ a kyɛ vɔɡele hɛlɛmɛntere a noba meŋ ŋmeɛrɛ la a polisiri ka a polisiri a arekɔɡe ba de la pɛnzaɡera a eŋ daa poɔŋ a ba ka a vile.

Tontonma la are laara. Ba zͻͻre la, ba vͻgele la zupili peԑle a kyԑ toore boma ba nuuriŋ. Ba zaa ba su, ba mine su la zupili peԑle ka ba mine meŋ taa zupili zeere ba zuri poͻŋ.

Noba la a taɡera mie ba e la nemleɛle ba su la kaayɛɛ naŋ yitaa a vɔɡele zupile naŋ e sɔɡelɔ teere arɛɛ a ba puoriŋ.

Noba la a biŋ lɔɛ lɔpeɛle ayi a kyɛ nyɔge kūūdaga a waana ka ba ūū ba su la kaayayaayiri ba zaa ba kaŋa zaa maŋ vɔgle la bone pɔge o zu a kyɛ de bone toore pɔge o nyɔbogri a kyɛ su fofowoɔ naŋ pɔge o nuuri a de nubie bontoore a eŋ.

Tontonlɔɛ la are tipari mine meŋ arɛŋ a lɔɛ mine taa la bondɔre a poɔŋ kyɛ ka a tuuro tɛnɛɛ a onnɔ eŋnɛ a tipari poɔŋ.

Noba la zeŋ alopelee poɔ ba mine zeŋeŋ ka ba mine are kaŋa zeŋeŋ a su a yɛre kparepelaa kyɛ vɔgle zupilipelaa ka zonkɔglɔ pɔgɔ meŋ su bondɔre a kyɛ eŋ nimikyaanesɔglɔ.

Seemaa la be talaa poɔ. Mui ne bɛŋ ane gyɛlee, gyenlee ane kabegi ane taalea ane a mui zeɛre la laŋ taa a talaa poɔ. Bɔɔdekyeene meŋbebe.

Polisiri la a kyԑnԑ, ba su la bonsͻgelͻ a kyԑ vͻgele zupili. Dͻͻ kaŋa arԑԑ a peerԑ zie, o su la bompelaa a kyԑ seԑ kuri wogiri. Kaŋa meŋ be la a die poͻ ka kuree a pͻge o.

Vūū la a dire a vūū kpinoo nobɔ la wa are a are peɛle ba zaa yɛre la kaayɛre naŋ pɔge ba enne ka ba zaa a vɔgle hɛlmɛt kaŋa do are la bonkaŋa poɔ a kyɛ a ngmɛnnɛ a kõɔ kpinne a vūū.

Tireni zu la ka noba gyamaa a do a te zeŋ noba mine meŋ zeŋɛɛ a tireni nyɔb nimitɔɔreŋ ka mine zeŋ a konkobo ka mine do zeŋ a tireni zusoga noba meŋ arɛɛ a tireni sori konkobo a kyɛ kaara.

Daa poɔ la ka ba koɔrɔ zumɔ dɔɔ kaŋa arɛŋ a su boŋzeere a kyɛ de boma a tɔɔre pɔŋ o nu a kyɛ tɔɔre pɔŋ o nyabogre a kyɛ vɔgle zupile meŋ kaŋa meŋ de la boŋ zēēre a tɔɔre pɔŋ o nu a kyɛ tuŋ wɛlɛŋtibutire a kyɛ su kpare sɔglaa.

Bibiiri ane pɔgebɛrɛ ane dɔɔbɛrɛ la be koɔ poɔ ba mine su la kaayaa ba minevmeŋ ba su kaayaa bibiiri mine seɛ la pantere yoŋ a kyɛ be a koɔ poɔ.

Noba la a zɔɔrɔ zɔɔre ba be la die poɔ ba mine su la kprnuwoɡri ka mine su kootori ba zɛle la dakoɡro a ŋmeɛrɛ ne taa mine zoro la ka mine meŋ a kpeɛrɛ a zɔɔre poɔ.

Nobɔ la a kyɔŋ a are ba pɛgle la gyɛɛrikare aneŋ boma ana ɔŋ kõɔ mine vɔgle la zupile ka mine meŋ su kparenuwogre mine su la kparwnungmaara mine su la kparoo ka a e bonzeere.

Dɔbɔ la a tuuro tɛnɛɛ ba yaɡa zie zaa pɔɡɛɛ ba nyoboori a kyɛ su kparnuwoori ba de la sɔvulɔ a ɔnnɔ a tɛnɛɛ a bara lɔpelaa biŋee ba puoriŋ ka teere meŋ a arekɔɡe ba.

Mane noɔre poɔ la noba ɡyamaa bee a mane noɔre poɔ mine zeŋɛɛ ka mine meŋ be a mane poɔ a duɡiri a mane kõɔ e la ɡyamaa a mane ɡboe meŋ bee a mannoɔre a biŋbiŋ.

Pɔge la pɛgrɛ talaa kyɛ o erɛ la kɔɔli o yuo la a kõɔ a pɛgrɛ a kõɔ a pɛgrɛ a talaa eŋnɛ bogi kaŋa ba naŋ ngmaa a eŋ a o bondimaale zie la ka o be.

Boore yideme mine la a zeŋ pɔɡe kaŋa nyɔɡe la bilɛɛ ka o zeŋ o ɡbɛɛ zu ba zaa taa la kapuri a nyuuro boma a kyɛ biŋ seɛmaa a tabuli zu a seɛmaa mine e la boŋkyeene.

Dɔbɔ la a teɛrɛ bie dɔbɔ bayi la zeŋ ka a bone baŋ de deɛnɛ ne a biŋ ba kpakyaɡaŋ kaŋa su la kparpelaa naŋ e nuwoɡri ka dɔɔ kaŋa zeŋ a su daɡakparoo a kyɛ vɔɡele sapiɡipelaa.

Dɔɔ naŋ pɛgle bogti kyɛ su kparepelaa a vɔgle zupilisɔglaa a eŋ nɔɔtesɔglɔ la a do te zeŋ boŋ zu o de la bone a dɔgle a boŋ eŋɛ a kyɛ zeŋ a boŋ zu o taa la daa o nu.

Kūūdaga la a biŋ ka noba ɡyamaa a ŋmaaɡyili a kūūdaga dɔɔ kaŋa naŋ su kparpelaa yuo la ɡane a kyɛ yele yɛlɛ ka pɔɡe kaŋa naŋ su bompelaa a nyɔɡe ŋman ne kõɔ a arekɔɡe o.

Noba arɛɛŋ a kyɛllɛ ka ba ŋmaa a sori. lɔɔre biŋ kɔge baŋ kaŋa zɔŋ la moto kyɛ le boma o niŋeŋ. A noba naŋ are pɛgele la baagere bibiiri bata a ne pɔgeba bayi.

Dɔɔ kaŋ naŋ su kparzeɛ la de ɡanlee kaŋa a ennɛ a daɡa poɔ noba meŋ naŋ arearɛɛŋ mine are liri la nu ka mine kyɔɡe ka mine vɔɔle sapiɡipeɛle mine meŋ ba vɔɔɡele sapiɡire.

Dɔba ane pɔgeba gyamaa la be mane koɔ poɔ mine su la kparɛɛ mine meŋ ba su kparɛɛ mine su la bonŋmaara ka mine su bonwogri ba bee a koɔ poɔ mine arɛŋ a nyɔge taa ka mine meŋ duuro a koɔ.

Pɔgeba gyamaa la be weɛ poɔ ba de la kue a koɔrɔ ne ba mine yɛre la mare la biiri a kyɛ koɔrɔ ka ba zaa a le zutale meŋ ba mine seɛ la wagyɛre.

Noba la a are a kɔɡe yaakpolo ba puoro la bibiiri ane ba saamine ane nembɛrɛ ba mine vɔɡele la zupilipeɛle ka mine meŋ de zupilisɔɔlɔ a vɔɡele mine su la bompeɛle ka mine su bondɔre ka mine meŋ su bonsɔɡelɔ.